Impene ni igitungwa gikunze kwororwa n'abantu benshi kubera ko gitanga inyama kigatanga amata kandi kikanatanga amahera mu gihe kigurishijwe kubera akamaro k'impene kanini, abantu bategerezwa kuyitaho mu kuyigaburira no kuyikorera isuku mu buraro bwayo.

Kuva nakera narindi, Inka zamye ari ikimenyetso c'iterambere mumuryango, uretse ivyo Inka zitanga amata abantu banywa kandi zikanatanga ifumbire rikoreshwa mumurima kugirango umwimbu wiyongere, nico gutuma Inka zarizikwiye gufatwa neza zigahabwa ivyo zikenewe kugira zikomeze kubaho.

Inkoko n'igitungwa abantu benshi bakunda korora mumihana yabo. Abantu bacorora kubera ko gitanga inyama namagi bifise akamaro kanini cane kumagara yumubiri. Inyama z'inkoko ziraryoha kandi zikanafasha umubiri gukura neza nokugira inguvu.

Mu Burundi har'ibiyaga vyinshi bitandukanye ,har' ikiyaga Tanganyika, ikiyaga Cohoha ,ikiyaga Rweru, eka n'ibindi vyinshi, ibi biyaga rero uretse ko vyerekena ubwiza bw'igihugu bifanasha abantu mukuronka Amafi yogufungura ,mukuvoma eka nom'ubuzima bw'uburimyi ,n'ubworozi.

Ibiharage ni zimwe mu mfungugwa abarundi bafungura misi yose. Uretse ko biryoshe, ibiharage bitanga inguvu k’uwubifungura Kandi bikanamufasha kugira amagara meza mu kurinda indwara z’umutima, nico gituma ibiharage bikunzwe cane.

Gutera umuti imirima bituma ikura neza ata ngorane n'imwe ifise kuko bwa bukoko bwose bwinyegezamwo kugira ngo buyirye buca bupfa. Ivyo bigatuma twimbura ibiterwa vyinshi uruhombo rukaba ruke cane.

Amashamba n'ibiti bikwiye gufatwa neza no kuguma bisukuye kandi bibungabunzwe kuko bidufasha vyinshi cane:nko kuduha igitutu, guhema umwuka mwiza n'ibindi vyinshi. Kandi iyo tutabifashe neza bishobora gutuma haba ukwononekara kw'ibidukikije n'izindi ngaruka mbi nyinshi.

Ipera ni icamwa gikunzwe n’abantu benshi kubera uburyohe bwaco. Benshi bakunda kugifungura nk’icamwa gisanzwe, abandi nabo bakagikoresha mugukora imitobe. Ipera ikura neza mu bice bifise ubushuhe bukwiye, arico gituma riboneka mubice bitandukanye vy’igihugu.

Ivoka n'icamwa gikundwa nabarundi benshi kubera uburyohe bwaco. Umuntu ashobora gufungura ivoka muburyo butandukanye yonyene canke naho akayishira muzindi mfungurwa kugira ngo ziryohe kurusha. Uretse uburyohe bwi'ivoka, inadufasha kugira amagara meza mugutuma umutima utera neza.

Ibigori ni imfugurwa zingirakamaro mubuzima bw'umuntu, kandi umuntu ashobora kubufungura muburyo butandukanye. Umuntu ashobora kuvyotsa, canke akabiteka mumazi, canke naho akabitegura neza kugira ngo azokuremwo ifu yibigori.

Abantu benshi babona ifu y’ibigori ariko ntibazi ukw’ikorwa. Kugira uronke ifu y’ibigori ufata intete z’ibigori ukazironga neza kugira umwanda uheremwo ukazanikira kugira zite amazi ,uhejeje kuzanikira ukazikaranga, hama ukazitwara kuzisyesha ukaba uraronse ifu.

Ibijumbu biri mu biterwa vyambere vyoroshe kwimbura, kuko atarivyo barinda kwamura ku biti, ahubwo babikuru mw'ivu. Ivyo bikagabanya inguvu n'umwanya bisaba mu gukora ico gikorwa.

Turakunze kwumva ngo ingurube ni gitungwa ca mbere kitagira isuku kandi kiba mu mwanda ariko ikibazo canibaza ni : "none ingurube yoreka kuba mu mwanda gute mu gihe aborozi bayo batayitwararira ngo bayikorere isuku muburaro byayo?" .

Ubworozi bw'inkoko nikimwe mubikorwa vyoroshe cane. Ico bisaba nukuzironderera ahoziba ziyaguye kuzigaburira kuziha amazi akwiye ndetse nokuzikorera isuku kugira zigume zifise amagara meza kandi zitanga umwimbu mwiza wamagi n'inyama.

Mu kurema ibikoko, Imana yararemye ibikoko vy'ubwoko butandukanye. Hariho ibigendera hasi, ibiba mu mazi, eka n'ibiguruka bigendera mu kirere. Murivyo harimwo inyoni z'ubwoko butandukanye.